Ŋutsu adea ɖewo le dɔ wɔam. Wole dɔ la wɔam le xɔ aɖe dzi. Woame eve medo kuku o eye woƒe woame atɔ̃ wodo kuku.

Ŋutsu ɖe bɔbɔ le nane wɔm. Ɖevi aɖewo ƒoxla ŋutua eye eɖewo medo awu o, eɖewo hã do au ƒo ɖi.

Yevuvi aɖewo kple wonɔ wole dɔ aɖe wɔm, wobɔbɔ le ati aɖewo dom le anyigba eye ame aɖewo hã le wome gbe

Yevuvi aɖewo le mɔto, wotɔ ɖe mɔto kple wonɔawo, wodzi be woatso emɔa la, eŋu aɖewo tɔ ɖe woƒe megbe eye ŋutsu aɖewo hã wole gasɔ̃ dzi le womegbe

ŋutsu etɔ̃ aɖewo le dɔwam wókatã wodó gaŋkui eye wókatã wodó kukuaɖe ɖe ta ŋutsu kɛmi tɔɖe titina dó afɔkpa yibɔaɖe

woka mɔlĩ ɖaɖa aɖe ɖe agba me koklozi aɖe hã le dzi abladzo aɖe hã le dzi kple lã aɖe hã lɛ ŋuɖuɖuɔ dzi

Edzo bi aƒe aɖewo kple ŋu aɖewo eye wogble enuwo katã. Ame aɖewo tɔ ɖe emɔ to eye eŋu aɖewo hã wo le mɔa dzi.

Yevuvi aɖewo le xɔ ƒoɖi aɖe me. Wodo awu ƒoɖi eye wonɔ atsi aɖewo dzi le xɔa me. Wo le nane kɔm ɖewo hã wo bɔbɔ ɖe exɔa me.